Luxanchchati bantta luxettaa polidi karetta kaabbaa maayidi huuphphiyan karetta qophiya wottidi anjjettiyoogee keehippe ufayssiyaaba. Luxaageeti anjjettiyo galla eta yelageetikka ufayttoosona.

Issi keettaa giddon soofaa, xaraphpheezzaa malatiya buquratu de'oosona. Soofay ispponjjiyaappe mittaappenne birataappe merettiyaabaa gididi asay uttanawu, daafuridi shemmppi ekkanawu, zin''anawu maaddaiyaa buqura.

Moochcheena Boorago gonggoluwaa yaagiyaa shurabiyaa maayidi kopiyaa wotida issi yelaga na'ay ha simmidi eqqiis. Ha na'appe guye baggaara qassi cora asaykka de'ees.

Dumma dumma qottaara de'iyaa caammaa qomoti attuma naatussi wottanaw giigiyaa caammay issi sohuwaan de'iyaagaa xeelliyo wode biray daroppe attin lo"oosona!

Heeray kalottena mala issi dere asay biittaa haattaa mechchappe teqqanawu biittaa bookkidi mitta tokkiyogan qassi hara dumma dumma heeraa loyttidi naaganawu koshshees.

moorettida silkketa giigisiyo keettay beetees. qassi appe guye bagaara a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Ogiya doonan dumma dumma oosota oottiya cora asay de'iyagaappe issi sohuwan moorettida biskkiliitiy, motoriya, kaamiya hegaa mala cora oosoti oosettoosona.

Issi xoqqan salo mera malan xaafetti uttida tungga ambban kaamee biyo ginata bessiya malaatay kaqettidi beettees. Ha salo meran xaafidi kaqqido malataayo daro go'ay dees.

naati uttidi kaa'iyo sohuwan beetiya cora dozatinne qassi issi sohuwan beetiya cora dumma dumma maata mala meray diyo mitaa qommoti beetoosona.

Toophiya kaalettiya shiiquwa gadawaa misilee beettees. Ha aawati Toophiya biitteessi zaaruwanne laamiya ehaanaassi banttawu de'iya woliqqaanne eraa yarishshidi oottiya mino gadaawa.

Dere deretettaa giddon ambban daro sohuwan katta keettay de'es. Hageekka ambban giddon cora asay diyo gishshawu asay biiddi yiiddi kattaa gelidi mes.

issi sohuwan hookkiiddi duge xuggunnidi beettiya maccanne attuma tamaare naati beettoosona. ha eti xuggunnidosaappe ya bagaara qassi issi bitaneekka eqqi uttiis.

Daashene marccuwaa minjjo eqqotta qonccisyaa malaatay beettees. Ha malaatay toophphiyan biittan awa heerankka ha marccuwaa minjjiyo keettaa gididi haggaaza immiyaaga.

Datoto wode nu biittan yelagati kushiya kuwaassiya kaassan erettidosona. Kushiya kuwaassee kaa'iya asa xalaala gidennan diishin xeelliya asaakka daruwa ufayssees.

Ammano keettaabaa qonccissiyabay de'ees. Zo"o masqqalee issi na'ay tookki uttidaagee yelagay huuphphiyan qophiya wottidaagee karetta kootiya maayidi bolla baggaara bootta maayuwa maayi uttiis.

Issi damota yaagiyaa xuufe deiyo boottaa curqqa kushiyan pude denttidi adil'ee ciishsha mala shurabiyaa maayidi eqqiis. Appe guye baggaara cora naati deosona.

Kool yaagiya haatta oyiqqiya buquraa issi sohuwan uttis. Ha haattay darotoo faabirikkan giigidaagaa gidishin daro keemiikaaliyaara diyo gishshawu uyanawu maaddes.

Kushiyan aattiyoo worqqay de'iyaagee xeeliyoo wodiyan keehippe lo'es shin shamada ta kushiyan aattiyaakko tanaara ay keenaa lo'anaw des giidetii ?

Hagee Guraage dere asay ba heeraa oyqqiyo mino kushiya bessees. Keettaa karen mittappe dirido dirssa, miizzay karen qachchidoge, hegadankka uuttay darkkon de'ees.

Dungguzay dumma dumma dooza kirettuppe daddettiya wolaytta wogaa qonccissiya puula maayo. Ha maayuwa issi wodallay ba qooriyan xaaxxiddi yohuwa odees.

Suyqqe asaa naatussi gala gala peeshawu maadiya dumma dumma buquray bayzzettiyo guutta woykko xuntta keetta. Ha suyqqiyan miyobba gidinkka uyiyyobbay bayzzetes.

Tekkinologiyaa aassanawu dumma dumma ogiyan asay timirttiyaa luxees. Zamaana asi medhdhido kahay daroppe eesuwan diccidi de'iyoge keehin erettidaga. Hagaamala timirttiya wolaytta sodo yunvurshshiyaa luxetta keettay immidi de'iyoga qonccisses.

Qumaa kattanawu maaddiyaa zo"o mera shunkuruutiyaa, qassi loomiyaa, muuziyaa bayzziyoo keettan dumma dumma mittaa ayfeti de'iyaageta daro asay shammanawu maarara eqqidaage beettees.

Puula gujjanawu gaada hanna ayba assako erettena. Maanawu baynna phuphphuliyaa shoccada loomiya gatada som'uwaa tiyanawu erissuwaa oottawusu. Hanna kawuyu gaanawu nagaara.

Booray keehippe modhdho ashoy beetiyo dooza woykko bonccuwanne maata miya so medosattuppe issuwa. Ha so medosay goshsha goyyanawukka maadiya mehee.

Bootta meran tiyettida keettay de'iyagaa giddon bullanne zo"o curqqan giigida sofa oydee zeero meran giigidi uttidaagee asay uttanawu keehippe injjetiya meran giigi uttiis.

Layttaa gastti ekkiyaa asati sintta baggaara coratti uttido sohuwaan macca asay darin beettena giishshawu ha sohuwaan eti ayssi yi bennakonne oonne erenna!

Karettaara zo'uwaara adil'e ciishsha meraara walahan de'iyaa banddiraa milatiyaa malaataa bolli de'iyaa xifatee wogga machchalan "WCHR" yaagiyaage nuusi birshshiyoo wode woygiyaakko erettena.

Beni nu wolaytta biittan keexettiya maata keettay asaassi daanawu daro injjetees. Shin ha"i wode asa ubbay qorqqoro keetta keexxo gishshawu darosan attiis.

Dorssay keehippe irxxa heera dosiya ashuwa miyoonne callay daro qommo maayo kiyiyo so medosa. Ha medosay maata miya woykko dooza miya medosa.

Maayo keettaa kareen maarara eqqida ashangulutetu bolli kaqetti uttida dumma dumma macca asay gixxiyo suretti bettiyaageeta gidishshiin i meraykka karetta, tukke malanne salo mera malatiyaageeta.

Issi bitanee ba keettaa shuchchan keexxi simmidi qassi ba keettaa yuushuwaakka qassi shuchchan keehi lo'ettidi diridoogee kareera aadhdhiidi xeelliyoode ayba lo'ii.

Issi daraphphan cora asay shiiqidaagaa gidishin ha asay modelisttetu annaaciyaa be'iiddi de'oosona. Ha na'iyoo be'iyo wode maayettaynne geesay hojja gidiyoogee nashissiyaba.

Orttodookise woosa keettaa kaalettiya gita cima aaway duge gakkiya woosaa keettan qeeseti maayiyogaa maayidi huuphiyan bantta qophiya wottidi oydiyan zemppidi uttiis.

Issi yelaga bitanee naa"u waatta booratun ba gadiya goyiyagee beettees. Ha goyido sohotun dumma kattaa ayifeta zeriyogaan ba so asaanne hara namisettidaageeta namisaappe naagees

Asay ha"i wode dumma dumma oosota medhdhidi ooninne oottanawu baaxetesippe attin coo uttenna. Taanikka komppitere keettaa dooyada oottanawu daruwa koyyays.

Issi biittaassi cora morkkee de'ana danddayiyo gishshawu wotaaddaraa koshshees. Wotaaddarykka qassi ba biittaassi olettiyanne daruwa baaxetiya biittaa sarotettaa naagissiya asa giyogaa.

Ogiya doonan keettay de'iyagaa matan issi heezzu goomaara de'iya baajaajiya eqqaasu. Ha baajaajiya dariis giishin un"ettidi uttikko oyddu asaappe daruwa caanukku.

Hageeti naati ubba pootuwa denddana giidi puulattii puulattidi pholqqamidi biidosona. Attana xaykko ubba ooninne hagaadan hanidi denddikko denddi erenneeshsha bawu!

Issi ooratta keettaa keexxiidi de'iyoogawu garssa baggaara pude goochchidi epiyoo wode asay dapuriyoo gishshawu mashiniyaan goochchiyooga xeelliyoo wode ayba malaales gidetii!

Ha amppuuliya poo'ishin xeelliyogaappe awaa poo'uwa xeelliyoogee qallaallees. Ha amppuuliya sooni tokkiyo wode keetta kanchche gidenna asaassi garssa wozanaa gakkanaassi poo'isses.

Quxarssaa yaagiyoo bazo do"ay akeekennan asaa ba baalliyaan caddiko woranawu danddayiyoo gishshawu ayba yashshees gidetii! qassi a meraykka be"aanawu keehippe iites!

Wolaytta biittay awa biittaappekka asay yiidi allaxxanawu injjetiyanne puulaara de'iya biitta gidiyogee tana qoppiyo wode keehippe lo'ees! Hageeti tunggappe yiidi allaxxiiddi de'oosona.

Orttoodokise ammanuwaa kalliyaanne kalettiyaa asati maarara uttidi bantta ammanuwaa xeelliyaagan issoy issuwaara tobettiidi de'iyaageta xeelliyoo wode maarara uttidaageti bootta maayuwaa maayidosona!

Kaamiya ogee kaamee issisaappe harasaa bululanawu maaddes. Pooqe keettay asaa naati daanawu qassikka dumma dumma biiruwawu woyikko oosuwa oottanawu maaddes.

Wottanchchiya imettiya maaranne mankka mooriyoogan wottappe ichchashshu laytta goodettidooga yootes. Ha wottanchchiya ba biitte sunttan salo gufantton woxiyaro gidishin ha'i goodettasu.

issi shuchcha ogiyaa doonan beettiya cora asati diyaageeti aybaa tookki uttidonaa? qassi ha ogiyaappe gidduwan diya birattay ayssi tokketti uttidee?

Issi quma keettan asay kattaa mi simmidi uyanaw dumma djmma ushaa qommoti de'oosona. He ushshaappe shamada uyiyaakko tanakka keehippe lo'es.

issi baajjaajjiya haa simmada yaydda diyaara beetiyaara ba boli cora asaa caanada baydda diyaara beetawusu. akka ba giddon beetiya asaa oykkaasu.

Na'eessi durssaapenne giigisso de'iyaage tuma gallassa muliya eqqidi xeelliiddi pee'iigiyakonne kalissanabi erettenna. Laa naatussi hagaa mera de'iyaagaa xoossi immideeyye shammi ekkidonaa?

Wolaytta wogaa mayuwaa maayida asati sintta baggaara uttidi keehippe ufayttiidi de'iyaageti bantta merankka arssa gidaageti keehippe miichchaa noocu giidi ayba lo'iyoona!

Wolaytta sooddo yunbberesttiya geliyo naa"anttonne zo'o penggiya laa intte be'uwa addaa be'i ereetii bawu! Hagee ayba lo'uwa lo'ii laa bawu!

Toophphiya biittaawati bantta puulatettaa qonccissanawu dumm dumma qommo maayota maayoosonanne huuphiyakka giigissoosona. Hageetuppe gujuwan galbbaa bollan dumm dumma malaatatakka merissoosona.

Hagee giyaa giddon asaassi bayzettiya paabirikkaa muruta gidiyogee erettidaba. Ha buquray dumma dumma meray de'iyogaa gidiyo wode eta meraykka salo mera...

Wolayittawu wurssetta kawo gidida kawo xooni keehippe dumma lo''iyaa mino kawoo. daro asayi dumma dumma sohuwaan A sunttaa denttidi sabbennaan aggenna.

Biitta iray buketay daridi bolla baggaara de'iya shugo biitta miitta meccidi qassi daro baggi qassi dumma dumma danuwaa asa bolli gatidi aggees.

Cora yelaga naati ubbatoo biidi bantta saatiyaa woriyoo keettaan de'iyaa maata meraara de'iyaa puuliyaa yaagiyogee issito ka'ikko tammu biraa ekkiyoo gishshawu iites!

Issi wogga suuqiyan asay biidi bana koshshida ubbabaa hegaappe shammees. Leemisuwassi so buqurata hegeetikka birata disttiya, maqorqqoriyanne birata bashiya hegaanne hegaa milatiyabata shammees.

Hagaadan wogga asayi issippe eqqidi pootuwaa denddiyooge tana daroppe upayisses. ubbaappekka daruwaa qassi eti maayyido maayyoyi eta haanotaara issippe bes

Hagee dumma dumma haattati zin"i uttidaageta be'iyoo wode eta meraykka cora gidiyoo gishshawu daro asay etakko zanaqqanawu be wozanaappe koyyees!

issi adil'e ciishsha malatiyaaga bollan beettiya toophphiya dannuwanne daafaa seeraa naago miishshaa qonccissiyaabay beettees. ikka a xeelliyo wode keehi lo'ees.

Cora asati issisan baggay xaaccetti xaafidi, baggaay qassi uttidi xaafidi ha simmidi xeelidi deosona. Ettappe ya baggaara keettaa malatiyabaykka de'ees.

Alggay asaa naati zin"anawu keehi maaddiya so buquratuppe issuwa gididi ha"i ha"i wodiyan zammaana ogiyan oosettidi yiya aggay lo'eesi gooppa!

Toophphiya xekkatu ejenssee issi eqotaassinne murutatussi xekkaa immiyo oosuwa oottees. Ha ejenssee buquratussinne eqotatussi xekkaa immiyogee dere asay gamma haggaazaa demmana mala maaddees.

Tana geluutee yaaggiya xifaatiyappe garssa baggaara dumma dumma meraara de'iya upuupata punidi qachchi wottidoogeeti issi heeran de'oosona. Etappekka zo''oti aappunee?

hayilee gabire sillaasee yaagiyoogaa keettay diyaaga matan qassi cora dumma dumma banddirati beettoosona. Ha keettaassi cora lo'iyaa qeeri naati zannaqiyoosatikka doosona.

Issi issi woosa keettan diya wogaynne siraatay harasan diya wogaappenne siraataappe keehi dumma. Qassi issi wode etabaa be'ikko tawu oyshaa medhdhees.

Alemaayehhi gebrehiywooti xaafido shiiquwaa ogiya giya ordde maxxaafay beettes. Ikka siiqoy aybakko aymalakkonne qassi ay ogiyaa kaalettiyaakko xaafetti giigi uttis.

Naa"u bootta shuraabiyaa maayida attuma yelaga naati issi mala karetta suriyaa gixxidi gonggoloy de'iyoo sohuwaa biidi allaxxiidi de'iyaageta xeelliyoode lo"oosona.

Ha maxxaafay wolayitti awappe yiiddi awa gakkidaakkonne yootiya daro wolayitta tasrikiya oyikkida maxxaafa. Ha maxxaafay maarotetta layitta gakkanaashin hanidabaa odes.

Koyto kifiliyaa hisaabiyaa luxiyaa luxanchcha naatussi giigida maxafaa xeelliyoo wode darotoo denttuwaa darissuwaa shahuwanne gujuwaa naati erana mala maaddees geettees!

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citaa kaafiyogan erettiyageetuppe issoy bodditte ambbaa yelagaa bancca. Ha yelagay ha"i qassi yettaa inddustturiyakkokka geliiddi de'iyogee minettana bessiyaba.

Issi yelaaga qantta zo''o qoliyaa maayyida arssa geela''o naa''iyaa ayssi sigaara ba kushiyaan oyikka uttadee? A ha sigaaraa saabikko I payyatetta qoheennee?

So medoosa gidida macca miizziya ba galo maraara de'iyaara beettawuus. Macca miizzayi maaxxiyogaaninne maraa dichchiyoogan asaassi cora go'aa immiyogan erettees.

Dumma dumma sohuwan maayettiya cora al"o marccuwa kessidi shammiyo maayoti de'oosona. Ha maayoti kushiyaninne maashiniyankka sikettidi giyan woykko suyqiyan bayzettoosona.

Issi katta keettan duummaa duummaa uyyiyonne miyyiyo ushshaynne kattay giggiddi uttidagee ooson de'iyakko ereeti? Kattaa keettan giggissiydi de'iya naa'a sunttay oone?

Keehippe lo'iya mereta imotati de'iyo sohuwan asayinne hara dumma meretati beettoosona. Ha sohuwan ayfiyawu xeellanawunne allaxxanawu keehippe lo'iya aaca maatayinne diccida miittay de'ees.

Wolaytta biittiya keehin lo'iyanne aradda biitta. Hegaa gishshawu nu wolaytta sooddo yumbberesttiyo yiidi tamaaranawu daro asay dosiyo gishshawu yumbberesttiyo ayssiya asay o ubbato loyttoosona.

Kuttuwa heemmiyogee. keehippe maaddiya ooso gidiyo gishshawu asay issoy issuwara gididi maabaraa medhdhidi oottiyakko keehippe lo'o. Gaasoykka qantta wodiyan duretanaadan oottees.

Wolayttan erettida Daamoota deriya heeray xeellanawu lo'iyanne daanawu irxxanne injje soho. Ha heeran de'iya asay tokkidobay heeray irxxa gidiyo gishshawu melennan shaacces.

Eta qooday muleera oyddu asati uttidaagetu giddoppe issoy kawuwaa seeraa nagissiyaaga gididagee eta giddon ayssi uttidakonne oonee eriyay giidi oychchin oninne erenna!

Nu biittaa seeraa naagissiyaageeti ha giddon yaa'aa uttidosona erettiyaaba. shin he yaa'an nu heeran ha giddon kaysoy asaa keehippe waayissiyaagaa waati xayssanaakonne haasayettiyaakko lo'o.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya giddon de'iya dumma dumma kochchati daro qommo alleeqota bantta bollan medhdhiyogan erettoosona. Ha kochchatuppe issooti issooti bantta bollaa qanxxidi puulaa kessoosona.

Toophphiyan asay yelaga anjjidi niyo budenay, oyttay kiyo giidi anjjees. Hegadankka budenay toophphiyaan keehin sintta xeeran erettiya quma gidishin oosettiyoykka gashshiyaa xiliyappe.

Meretatinne mereta heerati beettoosona. Ha heeratun asay go'ettiyobati leemisuwawu xoqqa dere, maataanne mittaa milatiyabati hegaadankka qassi cora qommo mereta imotati beettoosona.

Moochcheena booraago gonggoluwa giya maayuwa maayida na'ay bari qooriyan dungguzaa macaraa qachchidi Toophphiyaa banddiraara eqqiis. Na'aa matan keehippe lo'iya maatay de'es.

Xoosso keettaa pitiyo puxa diyagee ayba lo"ii ! Ha puxaassi dumma dumma meray de'ees. Oykkiyossay zunggurggure gididi malaalees, hagee ayba meretee?

katta keettaa giddon giigi uttida oydee beettees. ha sohoykka darotoo asay ba maanawu shiishi wottidi daro qommo xaariqatta oyqqi uttiis.

Hagee wolaytta moottaninne qassi hara biittaappe yiida kawuwaa seeraa moorida asata qachchiyoo keettaa ayssiyaa eqotaa yaagiyaa xifatiyappe bolla baggaara maatafay de'ees.

Toophphiyaan de'iyaa dumma dumma toho kuwasiyaa kaasa citati issoy issuwara kuwasiyaa dembban kaosona. Kaidi xooniyaa citay baayo ayfiya shiishanawu qassi daaga maanawu daro dafurees. Toophphiyaa tukke woykko bunay wolaita dichchaara kaido issi issi holiyaa qodisiis.

Asay ba kareeni kuwatettaassinne heeraa puulayanaassi dumma dumma mittaa qommo puuteta keettaappe kare baggaara tokkees. Qassi xiiddaay puutee toketti diccidi xeellanawukka keehi lo'iya mitta qommo.

Payatetta keettay asay harggiddi ba payatetta xeelissiyonne ubbakka qassi zoriya ekkiyo buzo woykko kawo eqotta. Ha keettan payatetta xeeliya ubbabay de'ees.

Yoo yoo gifaata yaagiya xuufiyaappe sintta baggaara eqqida asatuppe gastti ekkiyaanne orddiya asati aappunee? Etappe guyye baggaara de'iyaa mitta qommoy aybee?

Televizhiiniya dumma dumma asaa milatadi asa gidenna misileta qassi hara do'a malatiyabata bessiyoogee lo'o. Ayssi giikko naati hagaa be'iyogan eta huuphphee aakkes etikka ufayttoosona.

Wolwoloy asaanne dumma dumma buqura haatta bollara caaniddi sohuwappe sohuwa efiya haatta zamaana toga miishsha. Haattay daro haatta medosattuyo keetta gididi maadiyaaga.

Cora qommo meraara de'iyaa buqurata oyqqi uttida upuupati darotoo bullachchatinne hegaara oyqqettida makisoti polettiyoo sohuwaa woykko man"iyaa giigisanawu maaddoosona getetti erettoosona.

Shuchchan keexettiid diyaa wogga pooqiya sinttan mittaa tookkidi ogiyaara biya na'ay mayyido mayyuwaa meray ay malee? Ha na'aa sunttayikka oonee?

baalota yammiya eqqota yaagiya xifatiyaappe bolla baggara naa''u miccettida kushee pude simmid uttidaagee aybba kiita aattiyaba malaatii? qassi baalotaa giyooge woyggiyooge?

Kase aadhdhida layttan wolaytta sooddo yunbberesttiya kaaleettidi bantta ooso wodiya kuuyidi kiyida eranchchati bantta issippetettaa bessanawu giidi denddido pootoy keeehin lo'ees.

Toophphiyan de'iya xoqqa luxettaa eqotati luxanchchatussi immana danddayiyo luxettaa maceration aybee aybee? Ha Yunveresttetun imettiya injjineeringgiya luxettatuppe amaridaageeti awugeetakkonne eray?

Naa"antta kifiliya luxiyo maxaafay ha sohuwan de'iyagaa bollan xaafettida cora xuufetikka de'oosona. Ha xuufeti maxaafaa xaafida asatu sunttaanne go'ettiyo ogeta.

Gita deriya xaphuwan naa"u gatta keettati eqqidaageetuppe issuwa akeeki xeelliyoode yiira na"aa tookki eqqa asi de"es. Deriyassi xeeray guuliyan kamettiis.

Issi yelaga na'ay wolaytta wogaa dungguzaa giyogee na'ay maayidoogee laa ayba lo'o lo'ii! Haa malay bayzettiyosaa biyakko taanne shammennan mule aggikke!

Sa'ay keehippe awaxxiiddi de'iyagan shemppiyoosan de'iyaasay kamiya yiidooga be'iddi bantta allalliya pollissanawu giggidi naagiyoo hanotaa. Hegatonikka kame shemppoy baynnay asara gattido xeelliyoode .

Corabata ubba issippe shiishshidi kuuri wottido qooday erettenaabati aybbe aybbe? Qasai bolla baggaara de'iya jooniya giddon yegetti uttida haatta malatiyabay aybbe?

Asay bullachchaa Galla mushuriyaanne mushuray deriya sinttan xekkaa kiyidi bullachchaa mayyuwa mayyidi uttiyo oyidiya. Ha oyidee keehi al'o marccuwa ekkes.

Beni wode so giddon xalaalan eqqidi uyettiya tukkee ha"i gutaraanne dabaabaa kiyidi bayzettees. Ha tukkee zal"iyageetussinne shammidi uyiyageetussikka gita go"aa immees.

Laalibela woossiyo keettay beni asay shuchchaappe massi kessido keehippe malaaliyaa woossiyo keettay. Laalibela woossiyo keettay qoodan tammanne isiino gidishin ayyo daro taarikee de'ees.

Aaho giyaa sohuwan maayo zal'e keettayinne ashangguluutee eqqidaagee beettes. Ashangguluutee maayuwaa mayizzi essin ogiyaara kanttiya asay maayo keetta gidiyoogaa eridi lo'o maayoy diyagaa gelidi shammes.

Cora yelaga attuma naatinne macca na'iyaa issisaan eqqidi bootta maayuwaa woykko shurabiya maayidi bootta curqqa banddiratan pude xoqqu ottidi pootuwaa denddidi deosona.

Itoophphiyaa luxettaa kettatu macaraa muleera kalettiyaa professeriyaa Nagga Biraanu ha sohuwaan eqqidi ba sinttan de'iyaa asa ubbawu ba oottido pilgettaa etawu aattees!

Mayzza ma"e wolaytta macca asay alleeqettanawunne awaappe woykko iraappe attanawu dibaabiya go"ettoosona. Ha dibaabee shombboquwappenne dumma dumma meraara de'iya qalametuppe merettees.

Wolaytta dichcha toho kuwasiya citay keehippe minonne Toophphiyan ubbakka qassi salo gufantton daro daaga denttidda gita toho kuwase cita. Ha citay wolaytta sunttan kaa'es.

Toophphiya zoreta keettan kawoynne hara qassi deriyaa doona gididi haasayiyaa asatikka de'oosona. Ha sohuwan de"iyaa asati deriya giddon de"iya metuwa xeelliya kifiliyawu yootoosona.

Maccanne atuma yelaga naati ubbay issippe shiiqiddi bolla minttetiya bolla qaatta woykko ispporttiya ootosonna. Wolaytta dicha maayoy dicha toho kuwasiya cita malatiyaaga.

Issi be'in be'a be'a giya yelaga na'iya bootta bullukkuwa maayadda a duriyo durssay xeelliya asaanne ubba dura dura gees! Bullukuwakka asaa ayfeppe ashsho.

Issi zamaana maashiinee nu biittaa yiidaagee asay so giddon go'ettiyo miishshay moorettikko hegaa giddi naaqqido sohuwaarakka geeshshi meeccidi kessiyoogaa be'iyoode keehippe malaalees.

Daro doozza qommo gidida puutee beettes. Ha puutee biittaa ollaa kessi bookkidi ha shara giddon de'iyaa miishsha laalennan qassi ootti ha olan yeggeettes.

Musliimeti bantta baalaa bonchchiiddi asa ubbay diyoosaappe diyoosaappe shiiqettidi ubbaykka bootta maayuwaa maayidaageeta xeelliyoo wodiyan etaara pee'a pee'a ges .

paappayiya oyqi uttida bitanee diyaagaa matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Aaho goshshaa giddon issi karetta kootiyaa maayida bitanee gashshiyaa zerettaa giddon ba naa"u kushiyaa haddirssinne ushshachchi zaari miicidagee haa simmi xeellidi eqqiis.

Laa nu heeran na'a issoy giyan paashiine gididi geliya ooratta ooratta caammaa elle elle shammees. Ubba ha"i yiida caammay iita lo'iyo gishshawu taanikka shammennan mule aggikke.

Issi bitaniya qophiya wotti uttidaagaa misilee beettiyo wode A sinttan xaafettidaagee qassi wolaytta biittaa heera asaa ammanuwa qonccissiya xuufe giyogaa.

Dumma dumma qimaameti shiiqi uttidaagee beettiyo wode zo"o qanccaa bolli karexxi uttida okasheti de'oosonaa. Ha okashee giyaa bayzzanawu efi uttidoogaa.

Ha beetiyaa Wolayttan keehippe erettiyaanne dosettiya wogaanne zamaana yetta yexxiyaa yettanchchay oona geetetti? Ha yettanchchay ba kushiyan oyqqidi yexiyo zamaana buquray aybee?

Ha sohuwan intte be'iiddi de'iyo bitanee kare biittan de'iyagaa gidishin asaa sintan eqqidi haasayiiddi de'ees. A sinttankka dumma dumma xuufee de'ees.

Gazzee gifaataa baalaa wode woddalla naati bantta de'iyoosaappe de'iyoosaappe issi diraa shiiqidi kaa'iyo keehi allaxxissiyaa kaassa. Gazziyaa milatiya kaassati Wolaytta wogaanne aanniisaa dichchanawu maaddoosona.

Tenisiyaa kuwaasoyaa kasa kaidi deiyaa anacettiyagetti kaiyosan cora asay uttidi eta beidi de'ees. Etta uttidi xeelidi kaalliyaa kaasa dembba daannay uttidi xeelidi de'ees. Ha kaasa eriyako keehin ufayttays.

Beni nu biittan issi issi heeran asay shameetaa agiyo wode cima asay he keettaa biidi uyees. Taanikka ubba sham"eetaa jookiya kumetta wurssaaggays.

issi bitanee booraa goyiyaagee ayba iittii? qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Wolaytta wogaa yettaa siyida asi oona gidiininne hayttaa corggochchidi ezggennay baawa. Issitoo issitoo yettay ho"iyo wode wobbiyara ubba qanxxanawu malees.

Wolaytta wogaa maayuwa maayida cora gastta asati issi keettaayeeranne keettaawaara morkkettidaageeta shiiqidi sigettiiddi doosona. Morkkettida asa hagaadan sigettiyo wogay keehippe lo'ees.

Issi Afrikka karttay garssara de'iyo oydiyan naa"u asati uttidi haasayidi de'oosona. Eti de'iyo keettan bollappe duge wodhdhida magalashoykka qassi harabaykka de'ees.

Hanna na'iya issi de'iya geesaanne meraa xeelliyo wode tuma taassi ufayssay huuphphiyaara kanttidi kiyi aggiis. Hagee oyde xeelliyo wode taassi worqqe aybe gin erettennan ixxiis.

Issi geel'o macca na'iya adil"e ciishsha mera shuraabiya maayidaara banddiraa oyqqa eqqad keehi miiccaydda dawusu. Tawukka qassi ta biittaa banddiraa oyqqiyode hashee ho''ees.

Beni wode saammunaa kallo bayzzoosona ha saammunay wolqqaama wolqqaama Des. Shi ha'i qassi wolqqi baynna saammunaa woykko daro maayuwaa meeccenna saammunaa eriiddi lo'o malatissanawu kammoosona.

Naa"u adil'e ciishsha mera shuraabiyaa maayida geela'o naati wolaytta qonccisiyaa banddiraa xoqqu oottidi oyqqidaageti beettoosona. ha naati qassi miicciidi de'oosona.

Taani kuwaassiya kaassaanne dumma dumma pilimeta bessiya keettaa gelanawu daro koyya erikke. Shin issi issi kuwaasse citata be'ennan mulekka aggikke.

Kaamee hemettiyo ogiyaappe gaxa baggaara asay hemettiyoo ogiyaa doonaan dumma dumma buqurata bayzzanwu giigissidi woottoogaa giddon tuummuwaa giyoogee de'iyaagee beettees!

issi sohuwan eqqi uttida oyddu asatuppe naa"ati qeeri naatanne qassi etappe bagati aawaanne aayyiyo. eta mata diya kanaassi diyaa maadoy keehi daro.

Kase wodiyan Toophphiyaa piraziddantte gidida goddattiyaa Saahileworqqa Toophphiyaa banddiraa matan uttaasu. Godattiyaa ba wodiyaan aawatettan de'iyaa kaalettidogaadan taanikkaa he sohuwa gakkiyaakko gaada amottayiis.

Xekkay asaa naati pude kiyanawunne duge wol'anawu maaddes. Ha xekkay oosettiyoy shuchchaa dooridi ashawaanne simminttuwa walakin merettiya hemettanawu maaddiya soho.

Wolayitta moottaawu huuphphe katamaa gidiyaa qassikka tohossa toophphiyawu ayiso katama gidiyaa wolayitta sooddo katamay daroppe lo'iyaasa. daro asayi ha biitta doses.

Nu heeran daro keettan asay tamaa eettidi qumaa kattanawu mittayi cuwattidi metiyo gishshawu kasaliya go'ettees. Kasaliyan manddajjaani tukkiya essiyooge ooninne essanawu injjettees

Naa''u asati carkkuwaa wolqqaa go'ettidi kattaappe galabaa dummayiiddi de'oosona. Ha asata be'iyo wode kattaa qoxxiyaa maashiinee de'iyaakko bantta wolqqaa qoraphpiyogaashin, wolqqaa pacay diggees.

Siinaa miyonne uyiyoo keettaa yaagiyaa xifatee bolla baggaara xaafettido keettaa giidon qoodan daro asay miyaaganne uyiyaagaa xeelliyoode kattaa gatee guutta milatees!

Heezzu tohuwa oyqqidda qeeri kaame asanne dumma dumma buquratta sohuwappe sohuwaa caaniddi efiya zamaana toga miishsha. Ha buquray lo'onne giiga ogiyan hemettes.

Luxiyaa naati luxxiyaa dirssaa giddo kawo oosuwaa oottiyaa asay etakko biidi eta maarara uttisidi ayba kiitaakko etassi oddidi de'iyoogee tana ayba malaalii!

shuchcha ogee beetiyaagaa matan dirssay de'ees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma matoyiya ushshati deosona. Hagee kiduse giyorgisiyaa yaagiyo matoyiyaa ushshaa gidishin ha ushshay keehin darisidi uydda asa matoyees. Haga uyiya asay keehin iittees.

Issi suuqe giddon qeeri naataa lanqqissiyoo dumma dumma lanqqo qommoti de'oosona. Ha lanqqotu bollan de'iya misileta be'iyo wode, gastta asaakka ekkada 'ma ma' giissoosona.

Asaa naatussi xaletettawu nne kafuwawu gidin do'awu geessuwawu go''iya doozatun kamettidi uttida deriya. Ha beettiya deriyappe sinttaara gatta maatay de'es.

Bambbaree gaden zerin mookkiyaaba gididi a go'ay a daaxxidi boyyiyaara woykko boynaara miyo wode Pala mal'ees. Kaarootiyaa maadoy a qayye gaashidi miyo wode ayfiyaa sahuwaa teqqees.

Issi ambbaa giddon de'iya kattta keettaa penggen asay qumaa maanawu geliiddi kushiya meecettiyo sohoy de'ees. Kushiya geeshshatettaa naagiyogee payyatettaa naagiyogaa.

Issi daraphphan iss poletikkaa aawateettay de'iyoo bitanee Toophphiyaa banddiraa matan uttiis. Ha bitaniyaa be'iyoo wode taanikka aawaatettay de'in kaalettiyaakko ixxikke.

Naa'u wodalla attuma naati issi mala maayuwaa maayidi eqqidosona. Etikka maayido maayoy zo,o karetta adil'e meraara deiya maayuwaa maayidi eqqidosona.

Geeshsha saluwa bollan puuttuwa malatiya bootta shaaraa be'iyo wode ayba ufayssii! Hagaappe kaalliya wodetun zaarettidi iri bukkana diyoba mulenne malatenna.

Toophiyaa kawoy Dr.Abi Ahamed gidduwaara ha uttidi naa''u baggan de'iya ussuppun asati de'iyageetuppe issi macaara ba huuphiya duge yedda uttidaara lo"awusu.

Issi beriyaan guuta gidida macca na'iyaa ba huuphphiyaa dadissa simmada guye baggaara zo'o merara de'iyaa ciishsha milatiyaa qachchiyooban qachchidaara xugunna uttasu.

Bootta woraqataa bolli salo meray de'iyo xuufiyan xaafettidi dumma huuphe yohota qonccissiya xuufetinne misileti beettoosona. Ha xuufetikka dumma qofaa qonccissiyanne asaassi hagaazza immiyabata yootoosona.

Woossiyo keettay asay ba xoossaara gayttiyonne ba xoossaa woossiyo woykko ayyo goynniyo keetta giyoogaa. Daro asay woggaa galla woossiyo keettaa biidi woosseesinne goynnees.

Issi aaho ogiyaara issi bootta adussa kaamee ha simmidi yiiddi diyagaa bolli sintta baggaara ciishsha kaqqi wottidooge beettes. Ha kaamee awa bii?

Zal'e sohuwan woykko giyan daro kattaa ayfee ikka abokkaadoyinne manggoyi qassikka timaatimee beettes. Timaatimee qayyiyan gidin qassi kattan yeggidi hara kattaara wolakkidi maanawu maaddes.

"introduction" yaagiya ingglizzatuwan xaafetti uttida xifatee beettiyaagee beettees. ha xifatee asay ba odduwaa koyrottidi doomanaashin ba xifattiyaappe bolaara xaafiyo xifatte.

Beni zammaana kaamee biittan corattanaappe kase ambbessaa giyo wogga kaamee asaa tunggappe wolayttinne hara heeratussi manddarissees. Ha kaametuppe dariyageeti ha"i oosuwa essidosona.

Wolaytta sooddo ambban de'iya buzo hooteeletuppe issuwa gidida leewii iriizorttee daro go"aa immiiddi de'ees. Ha go"aappe amaridaageeti kawonne buzo konssoonota mokkidi moyssiyogaa.

Toophphiyaa namissan qohetta heeraa qonccisanawu kiyida erissuwaa gidishin daro gaxaree heeran namisay qohidoga qonccissees. Haga mala qonccissoy biittaa namisappe kessiyogappe daruwaa biittiyo qohanawunne maaduwawu ayfiya denttisanawu oottees.

Naa"u asatuppe issoy birataa qanxxanawu maadiya buquran birataa qanxxiiddi dees. Kaamee asay issisaappe harasaa sohuwaara gakkanawu maddiya wode ehido al"o buquran.

"Ke'admas baashshaager" yaagiya maxaafay xaafanchcha Girima Be"aalun xaafettida erettida maxaafaa. Daro nabbabanchchati xaafanchchaa Girma Be"aalu maxaafaa dosiyogaappe denddaagan a nashshoosona.

Attuma asaa caammaa gidin macca asaa caammaykka issi paabirkkan merettidi dumma dumma payduwan woykko asaa gediya likkiyan giigidi giyaa gelees.

Muuzze asay darkkon tokkin mokkidi gakkidi ayfiyaa ayfin asaa naati maanawu woykko namisaappe attanawu go'ettiyooba. Phuuphulle kuttuwaappe bettiya asaa naati maanawu go'aa immiyaaba.

Wushwush shayiyaa yaagiyaa xuufe a giddon de'iyo miishshaa giddon shayiyawu koshshiyabay a giddon de'iyoganne bayzziyo miishshaa gidiyoga qonccissees. Hagee keehin lo'ees.

Wodday biitta, doozanne dumma dumma buqura bolli keehippe daro danuwa gattiya biitta meechcha. Ha danoy asaa naatu shemppuwakka woranna danddayes.

Bolla bagaara bootta kootiyaa maayida qassi garssa baggaara karetta shuraabiyaara de'iyaa na'iyaa ba keehi karexxi uttida huuphphiyaa guye zaara yeddada eqqasu.

Nu heeran de'iyaa Ortodookise amno keettaa karen cora masqqaliyaa qommoti bayzettoosona. He masqqaliyaakka asay shammi ekkidi bantta qooriyan aati ekkidi hemettiyoogee ayba lo'ii?

Hagee direttidinne naagettidi de'iya soho gididi daroppe maaddeees. Dumma dummabatussi leemisuwaassi kuwaasiya kaa'anwu, mehiya heemmanawu, galataa kessanaassinne uttidi shemppanassi maaddiya soho.

Issi bitanee ba keettaa yuushuwaa muleera yuushshi aattidi qorqqoruwan diris. He direttida dirssaykka qassi he bitaniyaa keettaa yuushuwaa keehippe puulay wottiis.

Issi gorddetti uttida kifiliyaa giddon dumma dumma meraara de'iyaa kafoti uttidaageti keehippe lo"iyoogappe denddidaagan eta daro asay kare baggaara xeellanawu yeemottees.

Luxettan keettan gidin qassi darotoo asay ba huuphphiyaan qofettida qofaa woykko yiida eraa hegaa bolli xaafidi yeletawu aattanawu koyikko loyttidi xaafiyoo miishsha!

Asay issoy issuwara sugettiiddi un"ettidi hemettiyo diccida ambban woykko kataman kaamee ba ogiya oyqqidi yees. Kaamiya ogiyassi miyyessan macca asay zal"ees.

Occoy darotto wora medosattuppe issuwaa gididi deiyosay biittaa kashidi woykko shuchchaa koopuwaa giddon de'ees. Occouwawu dumma dumaa zerettay de'ees. Issi heeran i deiko keehin qohees.

Issi keettaa giddon dumma dumma meray de'iyo uppuppati punetti uttidaageetu meray aymalatii? A Gidduwan paranjjantto doonaan xaafettida zuufee aybaa qonssii?

Beni nuso aayyiyaa unccay giyaa gelidaagaa qachcha ekkada soo ehidoogaa kawuwaa kattidoogaa miyoo wodiyan he unccay mal'uwaa kushiyaara ma ma gees.

Asay daro wode wogga kuway diyoosan biidi wombbaraanikka uttidi shemppiyoogaa dosees. Qassi issi issi wode he kuwa giddon zal"ettiyabatuppekka shammidi denddees.

Asay daro wode harggikko payyatetta keettaa woykko hosppitaaliya biidi marppiyan cadettees. Shin issi issi wode daro hargganchchay diyo hosppitaaliya gelikko taayyo ayfiyaara afuttay yees.

Qoodan naa"aa gidiyaa wolaytta keettati de'iyoo heeran sinttan baggaara bariyaan guutta gidida naa"u naati karen uttidi ka"iyaageta be'iyoo wode malaalosona.

Miizzay maata, pilla, oyssa qassikka ashuwa immiya keehippe maadiya asaara issippe de'iya so medosaa. Ha medosawu galbbayikka caamanne hara buqura giigisanawu maades.

Dalgga mantteti banttana banttarkka ayssiyo maataa kawotettay immidoogee lo"o gidikkonne dere asaa gaytotettaa keehippe lefettees. Hegaappe issi Toophphiya giya qofay minniyakko ayba lo"ooshsha!

Kawo ooso keettaa giddon issi biiruwan issi bitanee garssa baggaara bootta shamisiya maayidi bollaara kootiyakka gujjidi asaassi kiitaa aattiiddi de'ees.

Hagee asa kushshee oottenan mereta zarphphiyaa yaagiyaa misilee siiletti uttidagaa be'iidi de'ettees. qassi miyiyaara ichchashu xeetu tanggo adusatettay de'iyooga yaagiyaagee beettees.

Issi heeran amarida mereta imotati de'iyaageeta gidishin, ha mereta imotati xeellin xeella, be'in be'a giyaageeta. Shuchchaa deriyaa, dembbaa woraa be'iyo wode, asaa banttakko wuttoosona.

Issi layttaa giddon oottido oosuwaan ishatamanne ichchashshu miilone doolare biray beettis yaagiyaa issi eqotay ba erissuwaa dere asaakko gattiidi de'iyoogee lo"ees!

issi sohuwan caanettidi giigi uttida cora ingglizzattuwan xaafettida "nurten" yaagettiya xifatee kaqetidobay aybakko erettenna. i ha sohuwaassi keehi daro go'aa immees.

Saluwaara duge denttido pootuwaan sa'an dumma dumma xoossi medhdhidone asi medhdhido derene dunne keettay de'ees. Saluwan shaaraykka ira tokkidage xeeliyode iray bukkiyo agina malatees.

Boottanne karetta meray de'iyo tohuwaa kammiyaa lo'iya caammay beettes. Hagaa mala caammay heeran gidennan haahosaa ambbaa biddi wottiyo caamma ayssi giikko lo'iyo gishshawu.

Mitta ayifettuppe issuwa gididaagee loomee aybakko bolla poqoy maata mala gidin garssa miyo sohoy qassi adil'e ciishsha mala gididooggee miyode iita caalees.

Nu heeran mati dooyettida ispporttiyaa oottiyoo keettay de'iyaaga macca naatinne attuma naati gelidi oottiyoosan he sohuwan oottanaw tanakka keehippe lo'es.

Bakkaalee doliyo wode daro asay dumma dumma allaalletussi qaaxerettiyogaa doommees. Guuraara oosuwa gidin harabaa doommibeenna asi qoppobaa polennanne halchchosaa gakkenna.

Ha'i wodee ehido zammaana mashiniyaa gaden gooshshaa giddoppe loomee ayfidi teeridagaa ehiidi gidduwaan qanxxidi maaridi uyiyoo wode ayba mal"ees gidetii!

Asaassi xeeliyoode keehi lo'iya poo"oy beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Beni beni wode asay ammanenna keettan cora laggeti issippe kaa'iiddi shidhdhan uttidi gaayyiya uyoosona. Gaayyee qassi tambbuwa bollan tamaa gujjiyode cuwattiyagaa sarbboosona.

Vision yaagiyaa ulo garssa harggiyaa akamuwaa immiya dumma kilinikiyaa qonccisiya taappelay deiyaga kaqqoge de'ees. Appe ya baggaara qassi keettaykka de'ees.

Mata wodiyappe Haa simmin toophphiya giddon oosettiiddi de'iya dichchaa oosota maalaalissoosona. Ha oosuwappe doommidaagan daro layttaa ekkiya abokaaduwa murutaa qantta wodiyan demmanawu danddayettiis.

Lo'iyanne puula ambban amanuwa baala giddida meechcha baala bonchchiya asay corattiddi bonchchosonna. Ha asattikka daroy bootta maayuwa maayiddi xoossa bonchchosonna.

Issi shuchcha keettay diyaagee hagan beetiyaagaassi qassi a matan issi sa"aa bolli diyaa shuchchay micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagee ayba yeemmoyiishsha!

Manqqorqqoriya ha buqquraassi kushiyan oyqqiyo sohoy karexxidi ay iitti, qassi I uttiddo karettabay tana keehippe iittees, assi doonaykka keehi xuntta.

Wolaytta moottan de'iya dumma dumma allaanatinne ambbaa aysoti danuwa teqqiyo oosuwa minttidi oottiiddi de'oosona. Danoy merettena ambbatun dichchaa oosoti keehippe eesotoosona.

Xoosso neeni ashshaa la hagaa ayba gaane? Dumma dumma masqqaliya mittappe piitoge, qooriyan wottiyo gozday pooxetida mittappe oosettidabay issisan shiishidi wottidoge de'ees.

Dumma dumma meeziyan toophphiyaa dere asay wogaa qumma, maayuwaanne durssa baaga giidi de'ees. Hagetuppe issoy qassi ushshaa giigisiyo ogiya gidishin awu a giigisiyo ogee de'ees.

Karetta kaamee yaanne haa biyo ogiyaa bollan qoodan heezzaa gidiyaa attuma naati haa simmidi yiiddi de'oosona. qassi issoy naa"u goomara de'iyaa motoriyaan uttiis.

Gaashiyaa cakkiyo wode asay bollaara duge yedhdhana bessenna. ayssi giikko ayfee qoqqopettiichchiyo gishshaassa. Gaashiyaassi naa"u qommo go'ay de'ees hegeetikka:-maanaassinne dalaa ekkanaassi.

Zamaana donuwaa xiixidi utele keettattun ka'iyaa qumay bergeriyaa piizzanne hegadankka hara dumma dummabata giigisosona. Maanawu lo'o shin marccuwaa gatiyaa asay danddayena.

issi keettaa penggen beettiya ceegga bishkilliitee diyaaga matan appe bola bagaara a malattiya miishshay beetees. ha miishshay daro wode asay togganaassi maadees.

Zal'e keettaa penggen silkkiyan kunttiyoo karddee de'iyooga qonccissiyaa xuufiyaa bolli eqqida asaa eeshuwaa. Xuufiyaa bolli ichchashu biraappe biidi xeetu biraawa karddiyaa gakkanaashin de'iyoogaa odes.

Geela'o na'iyaa oosuwaa oottayda de'iyoo sohuwaan issi asikka baawashin na'iyaa oossi tukkiyaa tigaydda de'ay? Ippe sintta baggaara de'iyaa siiniyaa qooday woysee?

Cora qommo asaa sinttaa puulayiya puulaa miishshati koskkiyan issi bolli de'iyageeti beettoosona. Ha puulaa miishshati mitta milatiyabaappe masettidi giigidabaa bolli de'oosona.

Giyay asay bana koshshabaa shammiyonne bayzziyo zal"e soho. Giya giddon zal"ettiyabata qoodidi wurssanawu danddayettenna gishshwu qantta qaalan giya gi xeeseettees.

Ba kushiyaan wolwoluwaa oottida issi yelaga guutta na'ay itoophphiyaa haattaa xaana deelliyaa yaagiyoo sohuwaan laaggiidi de'iyaagaa be'iyoo wode haattay mittananiyaaba milatees!

oyddu asatussi poori meray ayba iitii! Qassi issi sa"aa bolli diyaa timaatimee micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beettoosona.

Zamaana hanottan keexettidi puulattida issi keettay de'ees. Ha keettay ba giddon dumma dumma zamaana purnichchere oydiyaa qassi magalashshuwaa duge yeedoga oyqqi uttiiis.

Qeeri naati daro wode bantta mala naatuura issi issi injje sohan kaa'iiddi likke baynna ufayssaa ufayttoosona. Taani eti kaa'iyode aybakka coogada xeellays.

Wolaytta asay issitoo issitoo kattiyo kattati kushiyara ma ma goosona. Wolaytta biittan kokkaa mankkiyan maanawu aattidoogaa be'iyo wode keehippe yiilloyees.

Asay dumma dumma naati luxidi anjjettiyo wodenne qassi yeletto gallassaa bonchchanawu issi issi keettaa puulayiyoobatuppe issoy afuufaa punnidi kaqqiyoogaa. Hara miyoobatakka qassi giigissoosona.

Caaniya kaameti keehi daro buqurata issi sohuwaappe hara sohuwaa ekkidi efiyo gishshawu wodiyaanne wolqqaa qoraphphanawu maaddoosona. Ha wodiyan daro qommo caaniya kaameti de"oosona.

Wogga mittaa gidin qassi qantta mittaa qo"anawu gidin qanxxanawu maaddiyaa kalttaa getettiyaa buquray asaa ayi keenaa maaddiyaakone nuuni keehippe akeekettees.

Tuy! Yimppuwa kaassa kaa'iya kaassanchcha tiranne kushiya xeelliyodde wozanay kokkorees. Ha kaassanchchay warettiddi xoonettiyode woykko deshettiyode tuma be'iya asaa yeesana hanees.

issi maata mala meray diyaagaa matan qassi hara dumma dumma qommo corabati diyaageeti ayba iittiyoonaa? qassi ha heeraa asaassi eti maayido maayoy ayba go'aa immii!

Asay beni wode gidin ha"i wodiyankka kushiya daddidi giigissiyo corabati de'oosona. Hegeetikka:- samppaa, zazzariya, masoofiya hageeti qassi duppaappe dadettidi kiyoosona.

Issi mala bariya heeran de'iyaa yelaga attumanne macca naati dumma dumma maayuwa maayidi issi na'ay ba kushshiyan geeshshaa maxaafaa oyqqidaba malateees.

Issi karetta yiira naa"ayi ba guutta kushiyan tookki eqqido dorssayi ayiba boozxidee! Mulxxu gi boozzidi haahuwaara akko xeelliyoo wode shachchaa malatees.

Puuttuwappe oosettiya cora qommo maayoti de'oosona. Leemisuwawu gaabiya, kutaa, afalaa, iirichchuwanne bullukkuwaa hegaanne hegaa malatiya cora qommo maayoti shimaynniyaani woykko paabirkkani giigoosona.

Wolaytta sooddo katamaan daro asay ogiyaa doonan caamma miccidi bayzzeesinne haraati etappe shammoosona. Caammay daroppe merettiyoy mehiyaa shukkidi galbbaa qaaridoogee faabirkkan geliina.

issi keettaa giddon beetiya cora asati bootta maayuwa maayidi diyaageetuppe bagatti ayssi dulaa oyqqi uttidonaa? qassi bitanee maayiddo maayoy ayi malatii?

qoodan cora gidida keehi cora asay issi sohuwa shiqqidageeti botta maayuwa maayidi bantta sintta hakko zariiddi pooccuu giyoogee aybisee ereeti?

"Daamoota woyde allaanaa zoretta keettaa oydantto yuushsho tammanne isinintto oosso layttaa koyro eeso konssonuwaa" yaagiyaa xifatee woyssantto marotaa layttaan xafettidee?

Issi asi yelettido gallassaa bonchchanaassi daro miishshaa kessiyogaappe metootidaageeta maaddiyakko aybee! Issi issi asay wurssetta wodiyasssi bonchchiyabadan diyabaa ubbaa wurssidi bonchchiyogee attana koshshiya meeze.

Tohossa Toophphiyaa dalga mantriyan daro dumma dumma asaa sheeshay de'ees. Hageti Toophphiyan baana dere asa gididi eti deiyo sohoy Jinka zooniya giddona.

Wolaytta dichcha tohuwa kuwasiya kaassanchchay hoolliya payddissidi bessido ufayssa qonccissiya qaali biitta bolli baawa gaana danddayetees. Kaafiya yaratikka ufayssan honbboccosonna.

Issi sohuwan diya keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageeti ayba lo'iyoonaa? Qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Qumaa kattidi miziyoo keettaa giddon dumma dumma qumaa qommoti de'iyoosan hiwooti quma keettan miishshay daro gidiyoo gishshawu asay yaa baanawu koyenna!

Daro keettati mitta gidoora beettiyo sohuwaan de'iyaa asa ubbay biraara de'ees yaagidi nu heera yelaga naati ubbay he sohuwaa baanawu keehi amottoosona!

uuttaa gooppa! Qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara uuttati ayba asaa yeemoyiyoonaa!

Kuwasiyaa ka'iyo dembban kuwasiya daanatti, kasanchchatti kuwasiya dembban pudenne dugge woxxidi deosona. Etti ka'idi de'iyo dembbay keehin injjettena. Hagamala hanottan ka'idi diccanawu de'iyoba oonne ammanenna.

Dumma dumma qommo qumaa loyitti kattoogaa qunuunan yuushshi attidooge be"iyoo wode daganttes. Shaara asa gidiyaakko hannin hamma giidi shemppiyosaa diggana de'ees.

Dumma dumma maayuwanne. caammaa koskkiya karen bayzettanawu kaqqidoogaappe asay bana lo'idanne injjetidaagaa koyi xeellidi shammanawu barchchetenna. He sohuwankka daro maayoy beettees.

Naa"u bootta meraara de'iyaa buquraa bolli shaaketti awaan micetti uttida "Karetta sawuwa" yaagettiyaa kaatta qommoy de'iyaagee beettees. ikka qassi qumma mal"etanwu maaddees.

Keettay naa"u ogiyan giigees. Koyroy meeziyan ogiyan giigishin hagaa keexanawu maataa go'ettidi urqqa munaqqidi tiyiyogana. Naa"anttoy zamaana keettaa keexiyo meeziyaa darotto kataman keexettiya keettaa.

naa'u asati utaageetuppe issoy tana xeeliyoode aybba iittii. qassi etappe guye bagaara keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Nu sooni nuuni go'ettiyo corabati giyan bayzettiyabati de'oosona. Lemisuwau tukkiya jabana wottanawu maaddiyagee qassi tukkiya uyiiddi qumaa miiddi cuwayanawu maaddiya ixaanaa cuwayiyogee giyan bayzettees.

Asay deriya huuphphiyaa kiyiiddi beettes. Hagaa mala metiyaasaa woykko ziqqinne xoqqu giidasaa naagettidi hemettana koshshes ayssi giikko iray bukkido wodiyan halixxidi ongges.

Nu gade kase taani cota muuziyaa puutiyaa tokkidoogee keehippe dicciidi des shin he muuzee gakkiyoo wodiyan aykeenaa ayfanaw de'ii ?

Wolaytta yettanchchattu haydan sunttay keehii xoqqu giido "Did Gagi" beettyaagaa gidishii ikka dumma dumma yettatawu asawu gattidi keehiippe nashshettaa ekkidoogee ayoo keehii lo'o.

Cora asay issippe shiiqidi Xoossaa goynniiddi de'iyageeti de'oosona. Ha asati issi adil"e ciishsha mera qalamiyan tiyetti uttida keettaa karen uttidi qaalaa siyiiddi de'oosona.

Suuqiyan zal"ettiya corabatuppe asay tana issibaa doora giyakko taani muuzziya koyruwan dooranawu days. Muuzziyappekka qassi issi naa"aa mala meennan mule aggikke.

Wolaytta wogaa maayuwaa woyikko alleeqo maayuwaa maaydi eqqida yelaga asatuppe guuttaa gastti ekkiyaagee awugee? Ha eqqida asatu giddon macca asaa qooday aappunee?

Isitoo yaagiyaa yettaa yexxiyaa na'aa miyiyaan qoodan heezzaa gidida de'iyaa hara naati a miyiyaan yexxokona shin aybaa oottiyoona nuuni erennan!

Issi lo'iyaa kaameenne appe miyye baggara qassi asay hemettiya ogee qoqofetti uttidaagee beettes. Asaa ogiya kaamiya ogiyaappe dummayidi medhdhiyogan danuwappe naaganawu maaddes.

Issi ba xeessaa danccuwaan qachcha wottida cimana haniyaa mishiriyaa shooqaa giddon dumma dumma gisttiyaa ayfiyaa ba kushiyaan maxayda de'iyaara bettawus.

Issi bitanee Toophphiyaa banddiraappenne hara biittaa banddiraappe gidduwan uttidi aybakkonne haasayiiddi de'iyaagaassi som''oy tuketti uttidi sinttaara ayba iites giidetii ?

Pooqe keettay peeruwan, ashawan, simminttuwaaninne shuchchan qassikka bilookkeetiya keexettes. Ha keetta giddon cora kifileti diyageetun dumma dumma allaaliya polanawu go'ettoosona.

Amarattida yelaga macca asati bootta maayuwa macaran wolayitta wogaa qonccissiya dungguzaa meray de'iyoga maayidi beettoosona. Dungguzay wolayitta asayi ba wogaa qonccissanawu maayiyo maayo qommo.

Badalaa, boynaa, dinuwaa, shukariyaanne qassi dumma dumma hara miyoo kattata loytti kattidoogeta issi samppaa bolli garssa baggaara yeechchaa hiixxidogaa bolli de'iyaagee ma ma ges!

Issi heeran wolqqaama iraappe woykko uushuaappe denddidaagan dozay, keettay kunddi uttiis. Hagaa be'iyoo wode, Medhdhaagoo saro awaa saro carkkuwaa imma!! ne hanqquwaappe ashsha giissees.

Issi heeran carkkuwaa woykko uushuwaa gaasuwan dozati adhdhi-wodhdhi uttidosona. Ha aadhdhi- wodhdhida dozata be'iyo wode bukkiyaa iraynne carkkiyaa carkkoy danuwaa gattiyaaba malatidi yashshees.

Taan ini galla sooddo katama ta laggiyaara yuuyya ekkana gaada baas. He galla ogiya doonan bayzettiiddi diya caammay keehi lo'in shammana ga oychchaas.

Avokaatoy ayfiya miyo daro qommo harggiyappe pattiya qassikka dumma dumma wolqqa immiya mineraaletta ba gidon oyqqidda miyo mitta ayfe. Ha mitta ayfiya qayekka meetes.

Donnoy dumma dumma kattara gatiddi ancciddi kattiyo wolqqa immiya miyo kattatuppe issuwa. Sunkkurottoy qassi daro qommo qumara issippe ka'iya sawiya darkki gatta.

Goshsha gaden turaddan xaaxxettiddi ubbakka qassi aduqqiddi mokiya doozay mela sohuwan uttiiis. Ha doozay maata woykko issitto issitto tukiya uyanawu maadees.

Issi karetta kootiyaa maayida bitanee ba zokkuwaan bootta meray de'iyoo sharaa oyqqidi pudettaa kiyiidi de'iyaagee oona getettii? qassi i ba kushiyaan oyqqidogee ayba getettii?

Tohuwa asay darobbawu go"ettiyooge qonce. Hegassikka tohuwa ittabi bochenna mala keehi naagetettees leemisuwawu aggunttatuppe, bittappe tohuwara kanttiya guuta shemppoy de'iyoobatuppe nu tohuwan chammata wottiyoogan.

Kawo ooso keettatun gidin buzo ooso keettatun oosuwassi koshshiya daro buqurati de'oosona. Ha buqurati oosuwa eesoyanawunne oosoti moorettennan aduussa wodiya haggaazana mala maaddoosona.

Kaameenne asay hemettanawu giigida aaho ogiyan cora asaynne cora kaamee yaanne haanne simerettiiddi de'ees. Asay hemettiiddi kaamiya ogiyappe gaxaa oyqqana bessees.

Eeshshaa poshiyo keettan de'iyaageeti he sohuwan darobaa luxoosona. Toophphiyaa biittan de'iya eeshshaa poshiyo keettatu giddoppe Wolaytta Sooddo eeshshaa poshiyo keettay issuwaa.

Laame kawotettay toophphiyan yoosappe Haa simmin biittiyo kaalettiyo aawatettaa macca biittawatussi immiiddi de'iyogee iiteeyyee lo"oo? Tungga ambbaa aysuwa kaalettaydda de'iyanne darotun sabettiya izaayiya oona geetettay?

Keehippe puullatida sohuwan cora asay issippe shiiqidi allaxxiyagee beettees. Ha sohuwan poo'iya koorinttee, mittaa kuwayinne dumma heeraa loyittiya ciishshati beettoosona.

Itoophphiyaa banddiray bollan misliyaan siiletti uttido tookkidi asaa issi sohuwaappe hara sohuwaa efiyaa horophphilliyaa getettiyaa ba shemppiyoo sohuwaan uttiidi de'iyaage beettees.

issi sohuwan santtaa shamiidi eqqida cora macca asati diyaageetuppe naa'ati diyaageeti wolaytta asaa dangguzzaa maayi uttidosona. ha asatuppe bagati qassi santtaa xeeloosona.

Cenggurssaa xoqqu oottidi haasayidobaa daro haahuwan sissanawu maaddiya elektiroonike buquray des. Ikka shuchchan oottiyaageenne koorinttiya wolqqan oottiyagee dummay dummay des.

Dumma dumma goshshaa oosuwassi koshshiyanne maaddita buqurati de'oosona. Hegewtikka:- zaammaa, xikkiya, porkkaa, shalkkiya, shoodiraa, kalttaa, hegaanne hegaa malatiya daroti de'oosona.

Mattaa eessay keehippe madhdhiya asa ooninne dosiyo maanawukka madhdhiyaba. Mattati kootta giddon ciishshanne haattaa dumma dumma sohuwaappe woommi ehidi ililuwaa giigissoosona.

Azinaa gelanawuu cimayii kiitettido geela'o yelaga na'iyaa bageliyoo wodee gakkin gelanaassi hachchi wontto gawusu. Eqqida na'eeppe guyye baggaara de'iyaa dungguzzay aakkidi uttidaakko lo'es.

Salo sa"a guufanton xeetappe laappun taammu kushshe asayi aqiidoyi gooshsa oosuwana. heega xaalala giidenani biitta meelatetta miitta puutiyan puulayanawu go"etiyokka shooqa. issi maccasiya hookkada puutiya giigisayida de"awusu

Keettaa qalamee keettaa godaa bolli tiyiyo wode puulaa keehippe loyttees. Ganddan gidin ambban de'iyaa asay keettaa puulayanawu godan qalamiyaa tiyees.

Daro yelagati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issisan uttidi issi giigida diriphphappe denddida qofaa kaalidinne haasayidi deosona. Haamala tobbiyo qofay denddiyoy zoretta keettappe.

Uelatan gidin dumma dumma danuwan tohuwaa hemettanaw xayyida asay issi sohuwappe hara sohuwa qaaxanaw maadetiyo buquray aybbappe oosetidabaa malati intteyto?

Usuppun dorssati de'iyageetuppe aappun dorssati xoqqu giidi uttidonaanne aappunay qassi hokkidi maataa miiddi de'iyonaa? Etappe ya baggaara inttessi aybee beettiyay?

Issi keettan aayiyaa aawaynne naati de"iyoogee qopettees etikka qassi issoy issoy issuwaa bonchchidinne bonchchettidi de"anawu danddayoosona. Wolaytta wogaa maayoy wolaita wogaa qonccissanawu maaddees.

Bantta xoossaayoo goynniyaa nu biittee itoophphee orttodookise woossa keettaa dirssa giddon dumma dumma asay yexxiyoo wode bantta kushiyaan kambbaa oyqqidi baqqiidi de'oosona.

Issi kattanne tukke keettay beettes. Katta keettay asay ba laggetuura yiidi maanawu gidin uyanawu gidin yiidi uttana keehi lo'idi giigi uttis.

Taani ta kaafiyo Wolaytta dichchaa toho kuwaasee citawu suuttaakka immanawu guyye giikke. Xoona mattati Toophphiyaa wanccaa ekkidoogee keehi daro ufayssiyaaba.

Bullukkoy puuttuwa suqqidi qacinaa qolidi daddin merettiya keehi lo'iya shimayinnee daddiyo miishsha. Ha bullukkuwaa waagay keehi al'o gidikkonne asay a shammes.

Hagaa kilinikiya be'iyo wodiyan ubba tana kase baynna woobay, birddee, tayppooddee awupekko yiidi tana coo oyqqi aggees. Kilinikiya giyogaa aggidi asi taassi a sunttaa harggiya giiyaakko lo'uwaa darees.

Toophphiyaa orttodokise woosaa keetta kaaletiyageti issisan uttidi ha simmidi xeelidi deosona. Etappe guye baggaara zo'onne adil'ee ciishshaa meray de'iyo magalalshoyka de'ees.

Dumma dumma qumaa kattanawu maddiyaa buquraa be'iyoo wode kase wode asay coocee de'iyo sohuwa miittay eexxenaagaa punniidi ayfiyaara mulccattiyoogee attiis!

Hagaa mala keehippe ceegidda keettaninne qassikka humppa keettan wolqqay baynna hiyessa asay de'iyagetta be'iyoode azanoy wozana bochchees. Ha asatu hanotay afuttaa holssu ootissees.

Koorinttiya wolqqa dagayddi oyqqiya buquray koorinttiya wolqqay dariddi biidi asaanne buqura bolli danuwa gattenna mala minjjiya buqura. Ha buquray koorinttiya wolqqa hara wolqqawu laames.

Wogga mittaa kuwaa giddon cora yelaga attumaa naatu qoomettidi lekkiyaa kaa"iyaa naati maalaaloosona. Etappe sintta baggaara diyaa macca naatikaa keehippe puula.

Issi bootta qammissiya maayida naa'iya issi cimaa ayyiyo ba kushiyan oyqqada barssaydda de'iyobaay aybaakkonne ereeti? issi sohuwan shiqqidi issippe quma miyyiya asaa qooday woysee?

Kuwaassiyaa kaa"iyaa naata be"anawu biyoodee ubbakka wolaytta dichchay kaa"iyoo wodiyan be"iyoodee tana ufaysses. Danddayettiyaakko ubbatoo yaa eti kaa"iyoo dembbaa baada be"iyaakko keehi ufaysses.

Toophphiya giddon mata wodiyappe doommidi paying wurenna dichchaa oosoti oosettiiddi de'oosona. Ha dichchaa oosoti issi biittaa dichchaassi ayfenne zokko meqetta!

Taani issi issitoo yettaappe wogaabaa eranawu Zaassa Alimaayo yettaa siyayiis. A yettaa ezggiyo wodiyan aadhdhidabatuppe luxiyobaayi de'iyo gishshawu keehippe ufayissees.

Wolaytta wogaa qonccissiya wogaa keettay xeeliyode ayba lo'ii! Cora asati ha keettaa penggen eqqidi baggay pude qassi baggay duge qassi xeelloosona. ha asati azanttiyona!

Ooso keetta karen de'iya taappellati he ooso keetta oonatetta wurssidi qonccissiyaageeta gidikkonne issi issi taappellati maara giigetibeenagappe denddidagan asa naata ayssi shabiriyoona?

Toophphiya giddon daro haggaazaa immiya softteti merettiiddi de'oosona. Ha murutatuppe qeera naatussi go"ettiyo daypperee, cawaanne dumma dummabaassi go"iya softtetinne qeera naatussi go"ettiyo wayppereti erettiyageeta.